bohambu duu n boŋo mashina bɛ bohambu duu maa puuni ka paɣa ni doo biɛni doo maa ʒimi ka paɣa maa ʒɛya mashina maa pala teebuli zuɣu duu maa kom nyɛla zaɣ nuɣso paɣa maa yɛla liiga buɣso ka doo maa yɛ zaɣ ʒiɛ ka

baaji nim n tam teebuli zuɣu ka ninvuɣu yino ʒi nimaani n ti pahi niɛma niɛma maa galisiya pam doo maa malila zabi waɣala ka ʒi teebuli maa gbuni niɛma pala teebuli maa zuɣu

Daani n nyɛli ka sanbood ʒɛya ka bi sabi akiraa namba waan pa dizuɣu ka paɣaba zaŋ teebuli zali n zaŋ niɛma pa dizuɣu boraadɛ mini Alaafee n nyɛli ka doo yɛ liiga piɛlli ka gbubi foon dozim ni zipili piɛlli

booti n ʒiya ka niraba du n tam dizuɣu dabba n nyɛba shab yɛla liiga piɛla ka shab yɛ liiga sabila ka niraba ayi gbubi tingbani tuuta ka yino maa yɛ liiga boɣa waɣala

Paɣaba n ʒi niɛma chɛna bi zaaha ʒila niɛma ka zaŋ chinchina n gɔbi bi nyoɣani bi so bi yɛ liiga siliipɛs nim ka bi piri bi shab ʒila tahapona ka shab ʒi taha chinchina maa nyɛla chinchin konkoba di ka kom yinsi

niraba n ʒɛya niraba ata n nyɛba yino pilila zipili dozim ka yino pili zipili ʒiɛ ka yino pili zipili piɛlli ka bi gbubi takara n yuundi di puuni bi tamla bini zuɣu ka yino maa yɛ liiga dozim pa liiga pa liiga boɣa ŋmahi maa zuɣu

Barina n niŋ loori nim ayi n lu n pani tabi zuɣu atakulɛta mini pasinja loori kaa n nyɛli yino maa zuɣu ku wurim wurimmi ka dinbala maa gba wurim pa dizuɣu ka ninsal nim ʒiya ka zaŋ binyahari daari bi daai loori dinbala maa luhi yaɣa dinbala maa polo sa

paɣaba ni bihi n piɛ fooli paɣaba maa mini bihi maa ku laɣammi piɛ fooli maa paɣaba maa ʒila niɛma shab ʒila taha ka kpalansi pa dizuɣu ka shab zaŋ binyahari lo ka sona biɛni shab ʒila tahapona ka shab kpabi bihi ka doo bɛ bi tooni

Nanim n laɣam bi galisiya pam shab gobila chinchina ka shab gbubi salima daangbiɣi bi bi yɛ liiga nima katawiya nim ka bi zaŋ laɣam ʒiya bi galisiya pam

Paɣa n bɛ duɣuli duu puuni ka gbubi foon ka saɣi diri ŋmani tam pileet zuɣu n tam teebuli zuɣu ka tii fulaaki gba tam teebuli zuɣu ka fulaawaasi bɛ bunni n gba tam teebuli maa zuɣu ka paɣa maa gbubi foon maa

Paɣa n ʒɛ zuɣusaa ka doo ʒɛ o nyaanga ka gbubi spika bi zaŋla bini n pili paɣa maa ka o wuɣi o nu yinga zuɣusaa ka zaŋ nu yinga soŋ tiŋa ka paɣa so ʒi o ni wuɣi o nu shɛli maa polo bi nyɛla bi zaɣ bobli

Barina n niŋ ka binyahari lu taabo da kaba n ku lu n pa tabi zuɣu ka tangali buɣum mihi gba zaaha lu n doya ka tihi bɛ nimaani tihi maa nyɛla tia waɣala

Foto n nyɛli ka di nyɛ balibu balibu zaɣ bobli zaɣ ʒiɛhi biɛni zaɣ piɛla zaɣ sabila ni zaɣ dozima balibu balibu maa galisiya pam aatis nim bini n nyɛli ka bi niŋli zaŋ yili

Palli zuɣu ka loori nim bɛ loori nim maa shab nyɛla saratu ka bi shab wurim wurim ka shab mii kana ti kpɛ bi niatakulɛta ʒɛya atakulɛta maa taapooli pilo mi ŋun bi wurim dinbala maa zuɣu ka loori nim maa biɛni ban bi nyɛ gamo dinbala maa zuɣu ka di saɣam saɣam

Ninsal nim n bɛ boɣa gbibu shee ninsal nim maa galisiya bihi mini ninkura n nyɛba bi zaa nyɛla dabba ka dalbili ʒiya ka koma bɛ dalibili maa puuni bi niŋla pinpini zali ka kom maa zori garita kom maa

nisalinim n zaya niribaanahi nyɛla ban za tuuni na ka waligi bɛ ko ka chɛ niriba maa pam be zala nyɛŋa sa niribaanahi maa tamila ka bi niebaata bɛ tuuni sa ban yɛn gubi zuɣ' yino maa nyɛla sooja o gba zaa sa bɛla bi nyɛŋa